Momiti ohamu zi iinima oyindji ngaashi iipundi yoku kala omutumba, iitafula, oolama dhomakende, oombete dhoku lala, iiti yoku tula oonete. Miiti nenge momiti omo hamu tu zile iiti yoku dhika omagumbo getu.

Omahala goku talelapo ogendji ogeli mofuka, momakuti oshowo moondundu kokule naantu kokule nomayogelelo. Omahala ngaka ohaga kala taga monika nawa molwaashoka oga tungwa owala niinima yopashinanena.

Omahala go ku talelapo ogendji ogii kalekelwa geli kokule naantu molwaa shoka aatalelipo oha yeya oku fudhapo yavulwa omakudhilo ,shika oha shi kala nduno oshi wananwa molwaashoka kapuna naana aantu mboka tayeya piyaganeke yeli popepi nayo.

Uuna wa kunu oomboga dhomatse omanene mepya lyoye, oshiwanawa wu thigepo oomwaka pokati kiikunomwa yimwe mbyoka yili mepya lyoye. Shika otashi ku ningile opo omunafaalama ngoye wukale to ende wa manguluka pokati koofoola no wu vule oku kuna nenge okuteya iikunomwa yoye nawa.

Aatalelipo mboka ha yazi kiilongo yi ili noyi ili, oha yeya ya nanwa keshito lyo moshilongo shetu Namibia. Ya hala oku tala noku li nongonona, oto adha nduno yamwe ta ya londo kombanda yoondundu, kombanda yo mamanya, kombanda yomiti nenge taya yogo moondombe. Ya hala owala oku tala nkene eshito lyoopala.

Oombahiteli dhomomeya ohadhi igongele kombanda yomeya, e tadhi ningi ekumbatha ezizi, ndyoka hali kala lya siikilila oonte dhetango opo dhaahatoshe momeya. Ano mwene gwondombe oha kutha nduno onete, takungululako ekumbatha ndyoka, e teli ekelehi.

Omambakukumbaku oge na omatemo gayoolaka paife. Nale okwali owala kuna omatemo gokulima ashike muuyunu wopaife oku na omatemo ngoka haga vulu oku ninga iilambo mevi opo mu vulwe oku kunwa, nomatemo ngoka haga kunu woo.

Oombaga dhomatse omanene oombanawa noku meneka molwashoka ihadhi kala po ethimbo oku kola dhi vule dhi yeywe Oomwedhi owala mbali ndatu to dhi tekele to dhi pe omeya ga gwana otahi mene owala.

Omahala gamwe gokutalela po oge na oondombe dhokuyoga dhopashinanena, go gamwe oge na ookila ndhoka hadhi longo koonte dhetango, mookila ohamu tulwa iikunwa yopakathimbo.

Oohotela ndhoka dho pashinanena no restaurant dhoka dhi uviteko, oha dhili nenge ohadhi teleke oonkosa. Oonkosa dhika ohadhi zi ko mukulo gwe futa, nodhindji ohadhi ka kongwa muule we futa. Oknkosa dhika ohadhi kala nduno dhina ondilo, ko mahala hoka, molwaashoka ohadhi monika nuudhigu.

Aanafaalama oyendji mboka kaye na ehala lyagwana oye eta po omukalo gokukuna iikwamboga. Ohayi tulwa nduno mothayila moka tayi kala tayi mono oonte dhetango dha ngambekwa nomeya ngoka haga dhenge kothayila ohaga ki idhenga kiikwamboga. Tashi ti inaya pumbwa lela okukala taye yi tekele olundji.

Aanafaalama yotee mbono yeli menenevi lyaTanzania nenge lyaLuanda ohaa munu/ningi otee okuza momapya gawo . Omafo ohaga kuthwako manga omatalala eta ga kukutikwa etaga tsuwa ga ninge oontanga dhotee.

Ombuga ehala limwe ewanawa okutala noonkondo, ngele oweende mombuga ndjoka yina ashike oondeina oto hala kutya odha thanekwa komuntu ashike shika eshito owala omavi giigongela gogene.

Okashina kokukuna ohaka endelele ko oha ka longo ke vule aantu. Oto tula mo ombuto ngoye to kala ashike to ka undula noondjila moka wu na okukuna nenge okutula ombuto. Okashina haka okakola.

Oombakumbaku odhili omaludhi paife. Opuna ombakumbaku yokuhelela, ombakumbaku yokupulula, ombakumbaku yokuteya nombakumbaku yokutsika nenge yokukuna iikunomwa, shika otashi ulike kutya uuyuni owahuma komeho.

Muuyuni wopaife, oombakumbaku ohadhi longo iilonga oyindji. Opuna mbakumbaku gwokuhelela, mbakumbaku gwokupulula, mbakumbaku gwokukuna, noombakumbaku dhokuteya. Shika oshe etwa kehumokomeho, ano inatu pumbwa okulonga nomake getu tse yene, otatu longitha owala oombakumbaku.

Oofambulika odhindji odhi na omashina go kwa kola ngaashi ngika aantu ihaya yogo we iikwamboga koonyala, ohayi ende owala keshina tayi tsininwa omeya yo oya yela. Nomashina gamwe nokuli ohage ti pakele nenge ohage ti tula miipakete.

Ngele owahala okutalelapo ehala ewanawa, aluhe konga omahala ngoka ge na oondombe dhokuyoga dhopashinanena, omahala ngoka gatya ooeiskasa nenge ookila dhokutalaleka dhili momumbwalangandja, ngaka ohaga kala omawanawa okutalelapo.

Uuna oohi dhoye dha ningi mo odhindji mokandombe nowu wete kutya odha adha ethimbo lyoku kuthwa mo, onawa ngele to ithana aashiinda naapopepi yoye, yeye yeku kwathele meteyo nenge tutye mekwato lyoohi dhoye.

Omiti odho dhimwe dhominima yasimana uunene molwashoka ohadhi tupe omuzile. Komuti ohaku vulu okuza omuti gokupanga nenge dhokuhakula omauvu ngaashi gomukolo. Komuti otaku zi iitaafula, iipundi noombete.

Muuyuni wanakanena, okuna omukalo omupe opo gweyapo gokumeneka iikwamboga, uunene tuu iikwamboga mbyoka yina omakota omanene ngaashi oomboga dhuushimba. Monika ohayi tulwa nduno muundoloma wuna omeya , moka tayi mene kaapuna evi lyasha.

Onyanga oontiligane odhina uuwanawa owundji . Onyanga oontiligane ngele wedhi fulukitha etodhi tula momahoka otadhi vulu okuku aludha uuvu womukolo. Onyanga ontiligane ohayi towaleke iikulya , onyanga ontiligane ngele oweyi tula moshikamisino , ohayi aludha uuvu weshinikisha nomukolo.

Iikunino mbyoka hayi kunu okunumwa oyindji, nelalakano lyoku ka landitha, oyina omashina omanene ngoka haga kwathele moku longa, okulima moku teya oshowo moku kuna. Omashina ngaka ohaga longo komalusheno.

Aanafalama ngaashingika ihaya tekele we iikunino yawo koonyala. Ohaa kutha owala opaipi onene taye yi kogeke kopaipi yomeya e taya tula mo uunyapipayipi uushona mboka tawu kala wa yalalala moofola.

Ngele owahala okumuna ashike kuna ondombe yoye mwene oto vulu okulanda nenge wu tunge po ondombe yoye mwene .Oondombe dhopaife ohadhi landwa moositola dhomafagafaga to tula mo omeya eto tula mo oohi shikanohashi kala oshipu kungoye opo wu mune oohi dhoye.